Endhoki eli ku kimuli eli kukinhunhamu omudhenhenhe. Ekimuli kili mu langi eya kyenvu nh'endheruyeru. Endhoki eli mu langi ya kyenvu.

Abaana bava maadhi nga bonabona betwiise ebidomolo ku mitwe gyabwe. Bali kutambula mu lugudho olw'eitaka.

Soketi ey'amasanhalaze agava mu mwiiga kiira, soketi eli mu langi ndheru nga nzimbe ku kimante ekili mu langi eya kitakataka

Abaana bali kuzanha omupira. Ghebali kuzanhira ghaligho engoye enanhike ku miti. Bambaire engoye edhitali dha nsambo ndhala.

ekibuga ekinhenhe kirimu amayuma ageyirikayirikaku mangi nga agandhi galina amabaati agali mu langi eya kiragala nga mu kibuga omwo mulimu obuti obuli mu langi eya kiragala mwbaamu nh'abantu abangi nga bali kutambula.

Eisinzizo lirimu abantu n'omusalaba, eisinzizo inhenhe nga ate ighanvu inho.

Abantu abangi bali ku nnhandha bali nhi kyebali kusika okuva mu nnhandha, kumbali kwayo kuliku elyato elyemeleireku nga lili mu langi eya bbululu.

Ebigogo ebiliku nh'amatooke byeghendheike ku nhumba ey'amabaati ate nga ya itaka, ebogogo bili mu kala ya kilagala.

Obuyumba obw'eisubi, nga bwatekebwatekebwa bulungi. Akayumba akandhi kaliku ekyuma ekizikiza omuliro, ate nga katimbetimbe. Obundhi buli ere, ghaligho obusubi obwa kiragala.

Omusaadha omukubi oghe bikondhe nga ali kwegezamu bwa kuba emipira egye motoka, ayambaire engaito edhiri mu langi eya kasayi sayi ne empale eya bululu ne tishati endheru yeru ne bigilavusi ebya bululu ku mikonho.

Omukyala ali kutundha wotameloni nh'amalibwa. Omukyala ayambaile bulawuzi eli mu langi endhilugavu nh'esikaati ey'amabalabala. Ghaali, ghaligho aka baketi akali mu langi endheru.

Eisinzizo abantu mwe bakunganira ku saaka musengwa katonda nga mulimu no musalaba oguli emberi wawolitari. Mulimu obuteebe bungi.

Abaana abasomi bali kunwa maadi oghundi bwanaaba mungalo, oghundi aleze mikono. Bambaire yunifomu

omusaadha omutemi oghemamba, alikutema emamba, oghundhi aidye kugula. Nga bayambaire engoye edhiri mu langi edh'endaghulo.

Ekyererezi ekyerere nga kirimu obupuuli obungi nga bwemereire bwe bupuuli ghebuli ghaligho eisubi nga liri mu langi eya kisitaka nga liraga nga ikalu. Obupuuli buli mu langi eya kisitaka emberi ere eriyo emiti nga giri mu langi eya kiragala nga nheigulu lyetekuile.

Enkota ibili edh'amatooke nga badhilambaiza ghansi dhili mu langi eya kilagala, enkota edho nnhenhe ate mpanvu.

Ebisolo ebingi ebyo mu nsiko nga bili kulya eisubi elya kilagala nga ghaligho obuti obwa kilagala obungi nga lili mu kyererezi ekibaa.

Ekibira eky'emiti egyasimbibwa wangulu mu nsozi, nga mubitamu akagudho ak'eitaka, akaghanvu, ak'engedengede. Emiti giri mu langi eya kiragala.

Eitundiro ery' obutebe n' obwibo n' ebisero nga bitimbibwa kunjira. Buli mulangi editali dha nsambo ndhala einhuma ghabwo eriyo ebizimbe ebye nhumba ediri mulangi eda kyenvu ni kisitaka dha serekebwa amabati

Sekanhulya eli ku lubalama olw'amaadhi eyemeleile mu busubi obwa kilagala, sekanhulya eli mu langi eya kitakataka.

Emikono egy'omuntu nga agemye ekisasala eky'endhoki nga kuliku n'endhoki ali mu gilavusi edhiri mu langi eya kasaayisaayi.

Ebinhonhi biri bibiri bye merere ku kati akali mulangi eya kilagala, ebinhonhi biri mu langi eya bululu nhe ndhirugavu irugavu, ghansi ghaligho obusubi obuli mu langi eya kisitaka nhe eya kilagala.

Ebisolo eby'omunsiko nga byemeleile kumbali akasera ak'eiguloigulo nga endhuba eli kugwa, eli kwaka langi eya kasayisayi nh'eya kyenvu. Ebisolo bili mu langi endhilugavuilugavu.

Amaato amangi nga gali mu nhandha. Enhandha eya amaadhi aga bululu. Amaato gali mu langi endheru. Nga mu mbali mwago eliyo ebizimbe ebighanvu, byazimbibwa ku lubalama olw'enhandha.

Etaghuni nga erimu abantu abangi nga erimu nha mamotoka agasimbye olunhiriri, ya bamu amayumba ageyirika gainheku nga galimu nhe gilasi

Omuti omughanvu inho gulinha amakoola aga kilagala omuti guli gwonka, bagukubaku itale yonka.

Endobe edo munsiko diri mulangi edhendhaghulo eda kitakataka nhedirugavu irugavu dirikulya eisuubi eriri mulangi eya kiragala edindi nga dhemeraire dhetegeraiza emiti kwediri gyakala. Giringa egyayokyerwaku omuliro

Amaalike gali enna, gatyaime mu nsiko gali kulya ebibala, gali mu langi endirugavu ne yakisitakasita.

Abasaadha munaana nga bali kulyato elya kyenvu bali ku nhandha nga amayengo mangi bali kulwana ganha nhe lyato bwe bakuba enkasi.

Abaana babiri bali kuvuga piki nga bava amaadhi, besibye ebidhomolo ku piki, omwana oghundhi ayambaire akasweta akakasayisayi mumaiso gaibwe epakinzeyo emotoka.

Ebivaalo eby'abakyala nh'abaami, ghaligho egomesi elimu ekisibilo ekya kitakataka, ekanzu nga eliku ekooti endilugavu.

Emikono egy'omuntu nga ali kuyoola emwanhi ensise edhiziraku bikobola dhebeeta kase, edhitekeibwatekebwa nga dhisigaire kudhitwala kudhisa. Emwanhi badhikolamu amagyanhi getuta ku kyayi netunua.

Akatale akebyamaguzi mulimu abantu bangi abali kutambula nabatyaime nga balikutundha ebyokulya abandhi bali kupikipiki balikwevuga n'emotoka eri mulugudho erikutambula.

Omukyala ali ku itundhiro ery'emmere nh'eiva elya buliidho. Ghaligho embooli, endagi, nh'enhanha, n'amatooke. Ayambaile akagoye aka kilagala nh'esikaati ey'ebikuubokuubo.

Ebiswa byazimba. Bili mu langi eya kitakataka, nga byazimba gh'omuti oguli mu langi eya kilagala nh'obusubi obwa kilagala. Embeli yabyo...enhuma ghabyo eliyo olugudho olubitayo nh'ebigogo

Abaana bali babiri oghundhi yetise ebintu kumutwe oghundhi yabita kwibega, abaana banho bambeire engoye dhakitakataka enviiri dheranga kumutwe.

Epologoma enkulu eyemeeire aghali akapuli akato, empologoma eri mu langi ya kisitaka sitaka nha kapuli kali mu lani ya kisitaka sitaka ka kazaliwa kakali kakata kwemerera kwi taaka. Ghebiri ghaligho emiti egiri mu langi eya kilagala.

Omusaadha ayambaire enkofira agemye akabaketi mu mikonho dhe ali mu mpale mpavu na katishati aka kitakataka, yefundikilire ghaali.

Omuntu atyaime ku lyato nga lili ku seyeya ku maadhi nga agemye enkasi gyali ku kozesa okuseyeya ku maadhi elyato lili mulangi endhirugavu nho muntu ayambaire olugoye olwirugavu.

Ekiyughiliro eky'amaadhi nga gali mu langi ya bulululu endheruyeru. Kwekiri ghaligho obusubi obwa langi eya kiragala.

Endoki nga eriku kimuli ekya kyenvu endoki eno erina maiso amairugavu nobuviriviri obwakyenvu obujiriku

Omwaana yetwise omugugu ku mutwe nga alikuva ghangulu ku lusozi ali kuserengeta ekisera kya igulo igulo nga nha kalikiza kagemye nho lufu lwa gema ghangulu ku miti.

Eitundhiro elyengoye edhivalwa ku mubiri, engoye dhiri mu langi dha ndhaghulo kasayisayi, kitakataka, endheru nhi bululu edindhi nga edhirimu eya kyenvu.

Omusaadha ali ku kyuma ki kabwidhi bwidhi nkanhi kompyuta ali mu kunonhenkeleza ayambaire tisaati endheru nga atyaime kuntebe eya bbululu.

Endhuki eri ku kimuli nga eri kinhunamu omudhenene ekimuli kili mu langi endheru endhuki eri mulangi eya kyenvu.

Amaato abili gapakinze kumbali okwenhandha ghegapakinze ghaligho ekiti ekimpi nh'eisubi elili mu langi eya kilagala. Amaato gali mu langi ya kitakataka